Wetin go happun if we come dey hear wetin all dos pipu wey nobi doctors dey tok for social media, na sey di disease wey go spread e go plenty wel wel bicos we no go bicos we no go come gree go take di vaccine and if we no come gree go take di vaccine bicos of wetin we don hear e fit come cause bad tin for our body and by di time wey we go come know, time go don go be dat even wen we go come go see doctor bifor doctor go come go do test time go don go be dat e fit come cause death, so wetin we go fit do to stop all dis bad news wey dem dey cattu for social media for health matta be say make dis group wen dem dey call WHO world health organisation make dem tok to pipu wey get social media make dem de ban di bad news wey no follow road for social media make dem no dey allow di news dey go evri wia make many pipu no dey see am. And two, di pipu wey get paper for school make dem de come on-line wel wel to teach pipu di correct tin, and we too nobi evritin wey we dey hear or seedey take for social media, for example dat time wey covid 19 vaccine come out side na so pipu dey tok say ehnnn, di vaccine dem wan use am take initiate us dem wan use am take do dis one, dem wam use am take do dat one, and nobi di correct tin be dat, and e make pipu no come gree take di vaccine, and pipu come die wel wel dat period. Even dat time wey ebola come outside, naso pipu go say ehn, saltt dey cure am, salt dey do dis one, salt dey do dat one. Dem go go dey take salt dey take salt wit water dey use salt take dey baff, and salt no too good for our body, e dey cause hyper ten sion e no still too good for our liver so, make we dey, we wen ebi say, know di correct tin make we dey come outside pipu wey get paper make dem dey come out side make dem come online to come tok di correct tin so dat make di pipu wey get social media dey carry do correct tin make evribody dey see am, make evribody dey see am bicos most of dis news dey cause fear for pipu body dey put fear for pipu body especially pipu wey get BP if dem hear di news na, dia BP fit raise up and e fit cause death.